Enjuki egudde ku kimuli ekya kakobe. Enjuki eno ezze okunuunamu omubisi ekimuli kino kikwafu. Zino enjuki zijja okunuunamu omubisi olumala bino ebimuli ne bimulisa.

Amaato abiri gali ku nnyanja, erimu lisi liri mukusaabaza bantu, kuliko abantu abambadde life jackets, lino eddala liri lya bavubi basudde ennanga, amazzi gano eno galimu amayengo.

Eno mbwa nzungu eri mu kisaawe gye bazannyira emizannyo. Embwa eno bagitaddeko ekikoofiira ekya kyenvu ekiriko obuntu obweru n'emabega bakiteerreddeo ddala olugoye. Embwa etudde wansi mu muddo ogwa kiragala omusana gugikubyemu.